Kulemikhuhlane ethelelwanayo ngomoya ingakho odokotela nxa beselapha bayabe begqoke izigqoko ezibavikelayo ukuthi bangathathi lemikhuhlane.

Abelaphi nxa beselapha kulezigqoko abazigqokayo ezibavikela ukuthi bangathathi imikhuhlane yezigulane. Bayagqoka ezandleni babuye njalo bavale lamakhala.

Abelaphi balezigqoko abazigqokayo ezibavikelayo nxa beselapha izigulane, bayagqoka emakhaleni bavale lezigulane lazo ziyabe zigqokile ukuze kungathelelwana imikhuhlane.

Kulemikhuhlane ethelelwanayo. Abezempilakahle bayafundisa kakhulu umphakathi ukuthi uzivikele emikhuhlaneni efana laboTB ngoba imikhuhlane le ithelelwana kalula.

Abezempilakahle bafundisa abantu ukuthi bezivikele imikhuhlane, bafundisa abantu ukuthi bahlale bahlanzekile, bageze izandla ngaso sonke iskhathi.

Abezemphikahle babhala amabhakani atshiyeneyo. Bafundisa kakhulu ngokwemikhihlane ethelelanwayo. Bayafundisa abantu ukuthi imikhuhlane leyi bengazivikela njani ukuthi bengayithelelani .

Abantu bafundiswa indlela zokugeza izandla. Ukugeza izandla kuqakathekile ngoba kukhipha amagcikwane ezandleni, kuvikela ukukhipha imikhuhlane efana lesihudo

Ikhona imikhuhlane eminengi ethelelwanayo, imikhuhlane efana lomkhuhlane wokukhwehlela, iTB. I TB iyathelelwana ngakhoke kumele abantu bazivikele ukuze bangatholi umkhuhlane we TB.

Kulemikhuhlane ethelelwana kalula, imikhuhlane le efana labo TB. Abezempilakahle bayafundisa indlela abantu abangazivikela ngayo ukuthi bengatholi lemikhuhlane.

Kule mikhuhlane etshiyeneyo ethelelwana ngokungahlanzeki kungakho uhulumende uyenzela abantu izinto ezitshiyeneyo. Uyabakela imigodi ukuthi bathole amanzi.

Kulemikhuhlane ethelelwana ngomoya efana labo thibhi lefulu , abantu bayakhuthazwa ukuthi bagqoke amamaski ukwenzela ukuthi bazivikele.

Abezempilakahle bayabhoda ezikolweni behamba behlaba abantwana bebavikela emikhuhlaneni ethelelwayo. Lokhu kuqakatheke kakhulu ngoba kuyavikela ukuthelelwana kwemikhuhlane.

abezempilakahle bafundisa kakhulu ngokwemikhuhlane ethelelwanayo bayakhuthaza ukuthi abantu bangasondelelani kakhulu ngoba imikhuhlane efana labo TB ithelelwana kalula nje

Abezempilakahle balendlela abagqoka ngayo nxa beselapha izigulane bayavala amakhala bavale njalo lezandla. Lokhu kwenzelwa ukuthi kungathelelwana imikhuhlane.

Abezempilakahle balezigqoko abazigqokayo nxa beselapha izigulani bayabe begqoke ama mask begqoke lama gilavisi bayabe begqokile njalo lamajazi amade ayabe evale umzimba wabo wonke

Abezempilakahle bayabhoda emphakathi befundisa njalo behlaba amajekiseni. Amajekiseni bayabe bewahlabela ukuthi abantu bengatholi imikhuhlane abanye njalo bayabe sebehlatshwa njalo ngoba sebelayo leyo mikhuhlane.

Imikhuhlane ethelelwanayo iyavikeleka abezempilakahle bayabhoda befundisa abantu ukuthi bengazivikela njani emkhuhlaneni ethelelwanayo bayabanika njalo izinto zokuzivikela.

Abantwana besikolo bayafundiswa ukuthi bageze izandla ngaso sonke isikhathi. Lokhu kwenzelwa ukuthi bangadli bengcolile ngoba ukudla ngezandla ezingcolileyo kubangela umkhuhlane wesihudo.

Abezempilakahle babhoda ebantwini, bayabe bebabuza imikhuhlane abayigulayo. Lokhu kwenzelwa ukuthi abantu bathole imithi eneleyo esigabeni.

Amanzi ayimpilo, kuqakathekile ukuthi abantu bethole amanzi ahlanzekileyo ngoba abantu benganatha amanzi angcolileyo bayangenwa yimikhuhlane efana lemikhuhlane yesihudo

Abezempilakahle bayahamba ebantwini ezigayweni bebanika imithi Bahamba njalo bethwele amathulusi okuhlola igazi .Lokhu kwenzelwa ukuthi abantu bafinyelele usizo

Abezempilakahle banika umphakathi amaphetshana abhalwe ngokwemikhuhlane ekhona. Kuyabe kulemifanekiso yabantu ababulawa yileyomikhuhlane. Kuyabe kubhaliwe njalo ukuthi bangazivikela njani.

Umntwana ugqoke uniform ugeza izandla. Amanzi aphuma egabheni eliluhlaza. Abantu kumele behlale begeza izandla ukwenzela ukususa ungcekeza. Ingcekeza iyabangela ukugula.

Abezempilakahle babhoda emphakathini bebuza ukuthi abantu bagula wuphi umkhuhlani lokhu kwenzelwa ukuthi abantu bathole amaphilisi bathole njalo loncedo abaludingayo

Esibhedlela kulamathuluzi atshiyeneyo asetshenziswayo, akhona amathuluzi amhlophe, akhona njalo abomvu. Amathuluzi la alamavili, yiwo asetshenziswa ngododkotela ukufuqa amapilizi.

Ezibhedlela kulamabhakane amanengi abhaliweyo. Akhona amabhakane ayabe ebhalwe ukuthi abantu begeze izandla akhona njalo ayabe etshengisa indlela ekhomba indawo ezitshiyeneyo.

Ezibhedlela kutholakala indawo zokuhlala zikhona izitulo ezilungiselwe zona izigulane ukuthi nxa zisalinde udokotela zibe zihlezi khona la.

Esibhedlela kuhle kulamaluba aluhlaza tshoko kuhlanzekile isibhedlela yindawo okufanele ihlale ihlanzekile ngob ayindawo efika abantu abanengi.

Ezibhedlela kutholakala abelaphi abatshiyeneyo Kukhona abagqoka ezimhlophe bakhona njalo abagqoka eziyi blue babuye bebekhona njalo abagqoka eziyi green.

Ezibhedlela kulamathuluzi amanenge asetshenziswayo. Akhona amathuluzi alamaviri asetshenziswa ukufuqa ngodokotela. Bayabe befaka izinto abazisebenzisayo lamaphilisi, befuqa.

Abazemphilakahle bagqugquzele abantu ukuthi bahambe esibhedlela bathole isizo. Esibhedlela bakhona odokotela abelapha imikhuhlane etshiyeneyo.

Ezibhedlela bakhona abantu abaqhatshelwe ukukhangela ngokuhlanzeka kwesibhedlela. Abantu laba basebenza ukuthanyela kanye lokwendlula imibheda yezigulane.

Ekilinika kulamabhakane ayabe ebhaliwe. Amabhakane lawa ayabe ekhomba indawo ezitshiyeneyo. Lokhu kuyanceda kakhulu ngoba kwenza izigulane zingalahleki esibhedlela.

Ezibhedlela zikhona indawo zokuhlala kukhona okwakhwe ngezitina akhona njalo amabhentshi lokhu kwenzelwa ukuthi izigulane zibe zihleli phansi nxa zisalinde ukubona udokotela.

ezibhedlela alhona amabhakani abhaliweyo amabhakani lawa ayabe ebhaliwe ekhomba izindlela ezitshiyeneyo lokho kuyenzelwa ukuthi izigulane zingalahleki

Ezibhedlela akhona amabhakane amanengi ayabe ebhaliwe. Amabhakane lawa ayabe ekhombisa izigulane indlela ukuthi nxa befuna ukuyalatshwa baqonda ngaphi labafuna ukuya kudokotela baqonda ngaphi.

umama uhleli esitulweni ulinde umntwana usanda kubeletha nxa umama engabeletha uyahlala insuku ezintathu esibhedlela odokotela besabona ukuthi umntwana laye unina baphile njani

Ezibhedlela kulama bhakani abhaliweyo hafakwa amabhakani lawa ngawokuncedisa izigulane ukuthi zibale zifunde loba zizodwa kukhona njalo isigubhu esibomvu esifakiweyo ngesokucitsha umlilo

Omama abahlolwa izibeletho esibhedlela ikhona imitshina esebenza ngokuhlola omama izibeletho bayafundiswa njalo omama ukuthi bangazivikela njani emkhuhlaneni we cancer yesibeletho

Emakilinika zikhona indawo zokuhlala .Lokhu kwenzelwa ukuthi izigulane zithole indawo yokuba zihlezi zisalinde udokotela. Bakhona njalo abasebenza ukuthanyela esibhedlela.

zikhona izimota ezihamba zinika abantu amaphilisi imota lezi ziyabe zibunjwe njengesibhedlela okokuthi yonke into oyabe uyidinga uyabe uyithola phakathi khonapha

Abantu abafundela ukusebenza esibhedlela ukuthi bebe ngabalaphi bafunda bekhonale esibhedlela. Lokho kwenzelwa ukuthi bafunde bebona izinto.

Abafundi be secondary baqeda ukufunda bayazikhethela ukuthi sebesiya phambili befunda kuphi kukhona abakhetha ukufundela ukuba ngabezempilakahle.

Abantwana abafundela ukuba ngodokotela loba ukusebenza esibhedlela bafunda bekhonale esibhedlela bebona into ezenzakalayo bebona njalo ukuthi izigulane ziphathwa njani.

Kulemitshina etshiyeneyo etholakala esibhedlela. Ikhona imitshina esetshenziswa ngodokotela ukukhangela ukuthi igazi ligijima njani emzimbeni. Imitshina le isebenza ngamagetsi.

Abezempilakahle bayafundisa umphakathi ngemikhuhlane ekhona. Lokhu kwenzelwa ukuthi umphakathi ube lo lwazi olwaneleyo ukwenzela ukuthi uzivikele emkhuhlaneni

Bakhona abafundela ukubangodokotela loba omongikazi bafunda besesibhedlela lokhu kwenzelwa ukuthi bafunde bebona into eyenzakalayo esibhedlela bafunde njalo bebona kwabakhulu.

Abezempikahle babhoda emphakathini befundisa ngokwe mkhuhlane ekhona bayafundisa indlela abantu abangazivikela ngoyo emikhuhlaneni etshiyeneyo.

Abezempilakahle bayafundisa umphakathi ngemikhuhlane ekhona. Akhona amabhakane abhalwayo afakwe endaweni ezitshiyeneyo.

Abezempilakahle babhoda empakathini befundisa umphakathi, bayabe bethwele izinto zabo zokuhlola imikhuhlane etshiyeneyo. Bayabe bethwele njalo lamaphilisi lemithi.

Abezempilakahle bayabhala amabhakane bahambe lawo emphakathini bahambe befundisa umphakathi ngokwemikhuhlane ekhona besebenzisa lawo mabhakani abayabe bewabhalile.

Ezibhedlela kulamabhakani afakiweyo. Amabhakani lawa ayabe ebhaliwe ekhomba indlela eziya endaweni ezitshiyeneyo. Lokho kwenzelwa ukuthi izigulani zingalahleki.

Akhona amabhentshi okuhlala esibhedlela, izigulane ziyabe zilinde ukuthola usizo zihlezi khonapho. Abanye ngabafika begule kakhulu bacine sebelala emabhentshini.

Ezibhedlela bakhona abaqhatshelwe ukuthanyela. Laba yibo njalo abendlula imibheda yezigulane, bewatsha lengubo zabo. Baqhatshwe nguhulumende ukuthi bakhangela ukuhlanzeka kwezibhedlela.

Ezibhedlela kutholakala abelaphi abatshiyeneyo. Bakhona abelapha amehlo, izisu kanti abanye bayabelethisa. Bonke bakufundela bayawazi umsebenzi.

Ezibhedlela kutholakala imithi etshiyeneyo, bakhona njalo abaqheqhetshele ukusebenza khonalapho beqhatshwe nguhulumende. Bakhona njalo abaqhatshelwe ukusebenza ukukhangela ukuhlanzeka kwesibhedlela.

Ezibhedlela kulamabhakani amanengi abhaliweyo amabhakani lawa afundisa abantu ngokwemikhuhlane ekhona kuyabe kubhaliwe indlela yokuzivikela emkhuhlaneni

Izibhedlela ziyakhwe ngendlela enhle okumangalisayo, kulamaluba aluhlaza tshoko athelelwayo. Bakhona abasebenza ukukhangela ukuhlanzeka kwesibhedlela.

Ama ambulance zimota ezithwaka izigulane. Imota lezi zibunjwe ngendlela yokuthi isigula e siyahamba sizilalele emoteni.

Esibhedlela kulemibheda eminengi etshiyeneyo. Ikhona imibheda ephiwa abantu ababelethileyo. Umuntu engabeletha uhlala insuku ezintathu esesibhedlela

Ezibhedlela kutholakala umongikazi labodokotela. Akhona amabhentshi loba izitulo ezifakwe lapha. Lokhu kuyenzekwa ukuthi izigulane nxa zingafika zibe zihleli.

Ezibhedlela kuhlala kuhlanzekile, ingcekekza ayifunakali. Bakhona abaqhatshwe nguhulumende abasebenza khona ukuthanyela esibhedlela.

Ezibhedlela kulemota ezitshiyeneyo. Zikhona imota ezithwala izigulane, ama ambulance. Imota lezi zimhlophe, zilombala obomvu oqumayo phakathi. Imota lezi zithwala abantu abagulayo.

Ezibhedlela kulezimota ezisebenza ukuthwala amaphilisi zikhona njalo ezisebenza ukuthwala izigulane ziyabe imota lezi ziyabe zibhaliwe ukuthi ambulance .

Ezibhedlela kuhlala kuhlanzekile bakhona njalo abaqhatshwe nguhulumende abakhangela izibhedlela ukuthi zihlanzekile, akhona lamagabha okuphosela izibi lokhu kwenzela ukuthi isibhedlela sihlale sihlanzekile.

Ezibhedlela abantu bayanikwa amaphetshana okubala ikakhulu nxa kulemkhuhlane emitsha ekhona. Lokhu kuyabe kusenzelwa ukuthi abantu babekwazi ukuthi imikhuhlane eyabe ikhona ivikelwa njani.

Izibhedlela ziyakhiwe kuhle okwendlela emangalisayo .Zilamawindi amanengi ,lokhu kwenzelwa ukuthi bekwanise ukuvula kungene umoya .Izigulane zingasweli umoya wokuphefumula .

Ikhona imitshina esetshenziswa ukukhangela ukugijima kwegazi ibhiphi. Imitshina le iyafakwa engalweni ibisipontshwa iyatshengisa ukuthi ibhiphi yomuntu ihamba njani.

Ezibhedlela kulemibheda lapho okuhlala khona izigulane. Akhona njalo lama nethi awokuvikela imiyane. Lokhu kwenzelwa ukuthi izigulane zingalunywa yimiyane ebangela umkhuhlane we malariya

Ezibhedlela kulemitshina lamathuluzi atshiyeneyo. Kukhona imitshina esetshenziswa ngodokotela uķukhangela izifo ezisemzimbeni yabantu. Imitshina leyo isebenza ngamagetsi.

Ikhona imitshina etshiyeneyo. Ukhona umitshina ofakwa engalweni. Umtshina lo ngowokukhangela i BP. Umutshina lo ungawufaka engalweni, udokotela usetobedza laphana, wena suzabhala

Abezempilakahle balezigqoko abazigqokayo. Izigqoko lezi ziyabe zivale umzimba, lokhu kwenzelwa ukuthi bengathathi imikhuhlane yezigulani. Izigulani lazo ziyakhuthazwa ukuthi zivale amakhala ngama musk.

Abezempilakahle bakhuthaza abantu ukuthi badle ngendlela efaneleyo bakhuthaza ukuthi abantu badle ukudla okule zithelo ukudla okungela mafutha kakhulu.

Umkhuhlane we asima ngumkhuhlane oyingozi kakhulu ngoba uyakwanisa ukuthi uvaleke ume ukuphefumula ubesusifa kodwa sezikhona izi spray ezinceda khonokho.

Abantu bagula imikhuhlane etshiyeneyo. Bakhona abantu alomkhuhlane lo owe asima. Umkhuhlane lo ule spreyi, nxa umuntu sevalekile uya spreya.

Asebekhulile bayakudinga ukuthola usizo lwengqondo. Kwesinye iskhathi bengahlala kakhulu bethule, bengakhulumi lutho, bayalahlekelwa yimikhumbulo.

Banengi abantu abagula ingqondo zinengi izinto ezibangela ukuthi umuntu acine esehlanya ezifana lokucabanga kakhulu. Umuntu angacabanga kakhulu ucina esehlanya.

Abezempila kahle abagqoke eziyi green basesibhedlela bayelapha isigulane. Abezempila kahle balezigqoko zabo abazigqokayo nxa beselapha izigulane bayabe bevale amakhala begqoke lama gloves.

Ezibhedlela kule mitshina etshiyeneyo esebenza ukwenza imithi. ikhona imitshina esebenza amapilisi lemithi enikwa izigulane nxa bebuye ezibhedlela begula.

Kulamathuluzi atshiyeneyo esibhedlela, Akhona amathuluzi asetshenziswa ngodokotela ukukhangela ukuthi abantu basinda okungakanani aphinde abekhona njalo akhangela ukutshisa komzimba womuntu.

Itshiyene imitshina etholakala ezibhedlela. Ikhona esebenza ngamagesti ikhona njalo engasebenzi ngamagesti. Yonke ilusizo lemitshina ngoba iyancedisa kakhulu

Ikhona imitshina etshiyeneyo esebenza ukwenza imithi ezibhedlela. Ikhona njalo eminye esebenza ukwenza amaphilisi leminye ehlola igazi.

Ezibhedlela ikhona imitshina etshiyetshiyeneyo ikhona esebenza ngamagetsi imitshina le isebenza ukukhangela izigulane iyabe ikhangela imikhuhlane ephakathi kwezigulane

Ezibhedlela kukhona amathulusi atshiyeneyo. Kukhona amathulusi asetshenziswa nxa kuthathwa igazi. Igazi liyabe lithathwa ukwenzela ukuthi lihlolwe.

Imithi etshiyeneyo etholakala efamasi imithi le iyabe isemabhodleleni loba emabhokisini avaliweyo lokhu kwenzelwa ukuthi kungangeni amagcikwane

Ezibhedlela kukhona imitshina lamathulusi atshiyeneyo. Akhona amathulusi enzelwe ukuthatha izigulane igazi.

Kulemitshina etshiyeneyo etholakala ezibhedlela, imitshina le ngeyokukhangela imikhuhlane etshiyeneyo, ikhona imitshina eyokukhangela amehlo, ikhona njalo eyokukhangela izibeletho.

Akhona amathuluzi atshiyeneyo asetshenziswa esibhedlela, akhona amathuluzi asetshenziswa ukuthatha igazi. Igazi liyabe lithathelwa ukuthi lihlolwe ukuthi linjani.

Abezempilakahle balezigqoko abazigqokayo nxa besemsebenzini. Izigqoko lezi zibavikela ukuthi bangathathi imikhuhlane. Bayagqoka ama maski baphinde njalo bagqoke ama gloves

Zikhona izibhedlela zabantu abahlanyayo esikhathini esinengi abantu bengaba lenhlupheko ezinengi kumbe becabange kakhulu bayahanjelwa ngumkhumbulo ngakho ke bakhona odokotela abasebenza bekhangela khona.

Esibhedlela kulemibheda eminengi ehlala izigulane. Akhona njalo lamanethi, amanethi lawa ngawokuvikela izigulane ukuthi zingalunywa yiminyane.

Abezempilakahle bananzelela ukuthi abantwana besikolo abenelisi ukufika esibhedlela. Yingakho ke behamba behlaba abantwana besikolo phakathi ezikolo bebalanda.

Likhona ithuluzi elicazimulayo elilamaviri. Ithuluzi leli ngelisetshenziswa ukuhambisa ukudla kwezigulani, imiganu iyabekwa phezulu besekufuqwa

Ikhona imitshina lamathuluzi atshiyeneyo asetshenziswa eSibhedlela , ikhona imitshina esetshenziswa ukufuqa izinto ezifana lamaphilisi loba ukudla loba ukudla kwezigulane.

Kulemitshina etshiyeneyo etholakala ezibhedlela ekhona imitshina esetshenziswa ngodokotela ukukhangela ukutshisa komzimba wesigulane imitshina le eminye isebenza ngamagetsi.

Amathuluzi atshiyeneyo atholakala esibhedlela ikhona ithuluzi elifakwa ngodokotela entanyeni leli ngelokuzwa inhliziyo yomuntu ukuthi itshaya njani.

Ithuluzi emhlophe elamaviri, ithuluzi le isetshenziswa ngodokotela incedisa kakhulu ukwelapha izigulane, odokotela bafaka amaphilisi abo bebesebefuqa

Amathuluzi atshiyeneyo atholakala esibhedlela. Ikhona imibheda elala izigulane, ilamavili, amavili la ayanceda ukuthi isigulane siyakwanisa ukufuqwa sifakwe kweyinye indawo.

Ithuluzi emhlophe elensimbi phambili, amathuluzi la asebenza imisebenzi etshiyeneyo esibhedlela. Akhona asebenza ukukhangela ukutshisa komzimba.

Kulemitshina eminengi etshiyeneyo esetshenziswa esibhedlela . Ikhona imitshina elamaviri, ikhona njalo imitshina loba amagabha wokufaka ezibi esibhedlela. Amagabha lawa amanye abomvu amanye amhlophe.

Umtshina olamavili , ithuluzi leli lisebenza ukufuqa izigulane , zikhona izigulane ezifika eSibhedlela zingenelisi ukuhamba ngenyawo zazo.

Abezempilakahle bagqugquzela abantu ukuthi bazelule. Lokhu kwenza ukuthi umzimba uphunguke amafutha. Amafutha amanengi emzimbeni awalunganga.

Imitshina etshiyeneyo etholakala esibhedlela. Ikhona imitshina esebenza ngamagetsi. Imitshina Le ilusizo olukhulu kakhulu esibhedlela.

Umtshina omhlophe , umtshina lo usetshenziswa ngodokotela nxa beselapha , ikhona imitshina esetshenziswa ngudokotela ukukhangela ingaphakathi yomzimba womuntu

Ithulisi elicazimulayo, elilensimbi ecijileyo phakathi. Amathulusi amanengi asetshenziswa ngodokotela , amanye asebenzisa amagetsi, amanye njalo kawasebenzisi amagetsi.

Akhona ama thuluzi aphiwa abantu abakhubazekileyo enyaweni. Umuntu engalimala inyawo uyaphiwa ama thuluzi amncedisa ukuthi ahambe. Eyinye ibanjwa kwesinye isandla, eyinye kwesinye izandla.

Amathuluzi lemitshina etholakala esibhedlela, ikhona imitshina esebenzisa amagetsi, ikhona njalo engasebenzisi amagetsi. Imitshina le ilusizo olukhulu kakhulu esibhedlela.

Ezibhedlela kulemitshina lamathuluzi atshiyeneyo asetshenziswa ngodokotela nxa beselapha isigulane. Amathuluzi la amanye asebenzisa amagetsi amanye njalo kasebenzisi.

Abezempilakahle balawo amathulusi lemitshina abayisebenzisa esibhedlela. Imitshina le ilusizo kakhulu ngoba yikho lapho ababhala khona imikhuhlane egulwa yizigulane.

Kulemitshina lamathuluzi atshiyeneyo atholakala esibhedlela, likhona ithuluzi elilokumnyama lokubomvu ithuluzi leli ngelisebenzisa ukuhambisa umlilo emtshineni.

Imitshina lezikhali ezitshiyeneyo ezitholakala esibhedlela. Ikhona imitshina elamavili esebenza ngamagetsi eyokwelapha.

Ikhona imithi engamanzi, ikhona njalo engamafutha egcotshwayo. Imithi le iyabe isemagabheni eminye isemabhokisini. Iyabe ibhaliwe ukuthi isebenza njani.

Esibhedlela kulemitshina lamathuluzi atshiyeneyo. Amathuluzi la asebenza ukukhangela imi.. imikhuhlane eyezigulane. Amanye akhona asebenza ngamagetsi.

Kulemitshina etshiyeneyo esetshenzizwa ngodokotela esibhedlela ikhona imitshina eyi siliva ecije phambili umtshina lo usebenza ukukhipha amazinyo.

Abezempilakahle bagqugquzela abantu ukuthi nxa begula behambe esibhedlela ukwenzela ukuthi bathole usizo imikhuhlane ingakabi minengi.

Amathuluzi amanengi atshiyeneyo akhona amathuluzi asetshenziswa esibhedlela akhona amathuluzi asetshenziswa ukuthatha igazi lezigulane

Ithuluzi elimhlophe elilokubomvu ithuluzi leli ilentambo ende phambili amathuluzi atshiyeneyo esibhedlela likhona ithuluzi elisebenza ukukhangela amehlo abuhlungu.

Amaphilisi asetshenziswa ngodokotela esibhedlela atshiyene. Akhona acazimulayo akhona njalo amhlophe. Amaphilisi lawa asetshenziswa ukukhangela imikhuhlane etholakala phakathi kwemizimba yezigulani

Umtshina ocazimulayo olentambo emnyama. Imitshina le isebenza ngamagetsi isebenza ukuncedisa esibhedlela, odokotela bahlola ngayo izigulani.

Minengi imitshina lamathuluzi okusetshenziswa ezibhedlela kukhona okucazimulayo okufakwa ngodokotela entanyeni okokulalela inhliziyo yesigulane ukuthi itshaya njani.

Minengi imitshina lamathuluzi asetshenziswa esibhedlela akhona amathuluzi anjengama foni, asetshenziswa esibhedlela, amanye asebenza ukukhangela ukuthi umzimba wesigulane utshisa okunganani.

Ikhona imitshina etshiyeneyo esebenza ezibhedlela. Akhona njalo lamathuluzi asetshenziswa ngodokotela nxa beselapha izigulane. Akhona amathuluzi asetshenziswa nxa kubelethiswa .

Esibhedlela kulemitshina etshiyeneyo ikhona imitshina lapho izigulane ezilala khona ibisifakwa kukhangelwa ukuthi isigulane leso sibulawa yiwuphi umkhuhlane imitshina leyi isebenza ngamagetsi ngobunengi

Ezibhedlela kulemibheda yezigulane eceleni kwemibheda yezigula kukhona amakhabothi lapho izigulane ezifaka khona ukudla kwazo odokotela bahlola izigulane nsuku zonke

Kulamathuluzi atshiyeneyo asebenziswa ngodokotela esibhedlela. Amathuluzi lawa akhona ayasebenza ukuuthunga loba ukusika zikhona inqamu azisetshenziswa nxa kubelethiswa omama bebelethe ngokusikwa.

Ezibhedlela kutholakala imibheda, imibheda leyi ngeyezigulane ezilalisiweyo umuntu engagula kakhulu uyahamba ayohlala esibhedlela lokhu kwenzelwa ukuthi odokotela bambone kuhle eseduze.

Esibhedlela kulemithi etshiyeneyo ikhona esemagabheni, ikhona njalo esemabhokisini. Imithi le iyabe ibhaliwe ukuthi isebenza ukwelapha izifo ezinjani.

Kulemithi etshiyeneyo etholakala ezibhedlela, kukhona esemagabheni ayiblue alokuyiyellow, ikhona njalo eminye esemagabheni abomvu. Imithi le yonke iyabe ibhaliwe ukuthi isebenza ukwelapha izifo ezinjani.

Amaphilisi atshiyeneyo atholakala ezibhedlela ayabe ebhaliwe ukuthi asebenza ukwelapha ziphi izifo. Ayabe ebhaliwe njalo ukuthi mangaki phakathi lokuthi kumele athathwe ngabantu abanganani.

Amaphilisi atshiyeneyo atholakala esibhedlela, akhona amaphilisi amanengi. Amaphilisi lawa ayabe ebhaliwe ukuthi asebenza ukuyelapha ziphi izifo.

Imithi etshiyeneyo etholakala esibhedlela, iyabe isemagambeni, iminye njalo isemabhokisini. Imithi le iyabe ibhaliwe ukuthi isebenza ukwelapha ziphi izifo.

Kulemithi etshiyeneyo etholakala ezibhedlela ikhona imithi yokwelapha amehlo ikhona njalo eyokwelapha indlebe ezibuhlungu imithi le iyabe isemagabheni abhaliweyo.

Imithi etshiyeneyo eyesintu , ikhona imithi yesintu abayenza ngayo amafutha wokugcoba ikhona njalo eminye abayenza ngayo imithi yoku rubber loba ukuhlikihla isihlabo.

Imithi etholakala ezibhedlela iyabe itshiyene. Ikhona imithi esemagabheni ikhona njalo imithi esemabhokisini. Imithi leyi iyabe ibhaliwe ukuthi isebenza ukwelapha izifo ezinjani

Imithi etshiyeneyo etholakala esibhedlela. Imithi le iyabe isemagabheni loba emabhokisini avaliweyo. Lokhu kwenzelwa ukuthi kungabikhona amagcikwane angangena.

imbodlela elomuthi iyabe ibhaliwe ukuthi umuthi lo wenziwe ngani lokuthi umuthi lo ngowokwelapha ziphi izifo kuyabe kubhaliwe konke

Kulamaphilisi atshiyeneyo atholakala ezibhedlela. Amaphilisi la ahlala endaweni evalekileyo. Lokhu kwenzelwa ukuthi kungangeni ama gcikwane anga bangela imkhuhlane etshiyeneyo

Imithi etholakala esibhedlela itshiyene. Ikhona imithi engamafutha angcotshwayo ikhona njalo engamaphilisi ibuye ibekhona enathwayo. Imithi leyi iyabe ibhaliwe.

Imithi etshiyeneyo etholakala ezibhedlela. Imithi le iyabe isendaweni ezivalekileyo. Lokhu kwenzelwa ukuthi kungabikhona amagcikwane loba yingcekeza engenaphakathi.

Imithi etshiyeneyo etholakala ezibhedlela. Imithi le isemagabheni eminye njalo isezigujini. Kuyabe kubhaliwe ukuthi isebenza ukwelapha izifo ezinjani.

Imithi esemabodleleni amhlophe ibhaliwe ukuthi kumele inathwe ngabantu abaleminyaka emingaki lokhu kwenzelwa ukuthi nxa ingafanelanga abantwana abancane bengayiphiwa.

Imithi etshiyetshiyeneyo etholakala ezibhedlela, eminye isemabhodleleni eminye isemagabheni eminye isemabhokisini. Imithi leyi ibhaliwe ukuthi isebenzani.

Amaphilisi atshiyeneyo akhona amaphilisi okuyengezelela igazi atholakala esibhedlela amanye ayabe esemagabheni amanye njalo esemabhodleleni.

Imithi etholakala esibhedlela iyabe isendaweni ehlanzekileyo njalo ihlala ivaliwe. lokhu kwenzelwa ukuthi kungabi khona amangcikwane angangena phakathi kwemithi.

Amaphilisi atshiyeneyo atholakala ezibhedlela amanye asemagabheni amanye njalo asemaphepheni. Amaphilisi kumele ahlale avaliwe, lokhu kwenzela ukuthi engatshaywa ngumoya.

Imithi etshiyeneyo etholakala ezibhedlela ikhona engamanzi ikhona njalo agcotshwayo imithi le iyabe isemagabheni avaliweyo amagabha lawa ayabe ebhaliwe.

Imithi etshiyeneyo etholakala esibhedlela. lkhona imithi esemagabheni. Ikhona njalo esemabhokisini. Imithi le ihlala ivaliwe. Lokhu kwenzelwa ukuthi kuvikelwe amagcikwane.

Imithi etshiyeneyo esezigubhini ezitshiyeneyo. Eminye isezigubhini ezincane eminye njalo isezigubhini ezinkulu. Izigubhu zonke zibhaliwe ukuthi imithi le isebenza ukulapha abantu abagulani.

Amaphilisi atshiyeneyo amaphilisi la ahlala endaweni elihlanzekileyo ayabe ebhaliwe njalo ukuthi umuntu kumele enathe amaphilisi amangaki ngelanga ukwenzela ukuthi kungabi khona impambaniso.

Esibhedlela kutholakala imithi etshiyeneyo. Kukhona imithi esemabhokisini kukhona njalo esemambodleleni. Imithi le iyabe ibhaliwe ukuthi isebenza ukwelapha ziphi izifo.

Amaphilisi atshiyeneyo akhona amhlophe akhona aluhlaza akhona njalo ayi blue amaphilisi lawa asebenza ukwelapha izifo ezitshiyeneyo.

Imithi etshiyetshiyeneyo lamaphilisi, akhona amaphilisi asemaphepheni akhona njalo asemagabheni konke kuyabe kubhaliwe ukuthi imithi leyo isebenzani.

I aloe vera ngumuthi osetshenziswa ukwenza izinto ezinengi bakhona njalo abayenza amafutha okugcoba nge aloe vera, abanye njalo benza isepa yokugeza.

Kulamaphilisi atshiyeneyo atholakala asibhedlela kukhona amaphilisi asemagabheni akhona njalo asemabhokisini amaphilisi lawa ayabe ebhaliwe ukuthi asebenza ukwelapaha izifo ezinjani

Imithi etshiyeneyo etholakala ezibhedlela. Eminye isemabhokisini abomvu eminye njalo amnyama . Imithi le ibhaliwe ukuthi isebenza ukwelapha izifo ziphi.

Imithi etshiyeneyo etholakala esibhedlela, eminye isemabhokisini, eminye njalo isemagabheni. Amagabha la ahlala evaliwe lokhu kwenzelwa ukuvikela amagcikwane.

Imithi etholakala esibhedlela iyabe isendaweni ehlanzekileyo, njalo ayabe esemagabheni avalekileyo. Lokho kuyenzelwa ukuthi kungabi khona amagcikwane angangena.

Imithi etshiyeneyo etholakala ezibhedlela ikhona esemagabheni ikhona njalo esemabhokisini imithi leyi ibhaliwe ukuthi isebenza ukwelapha ziphi izifo.

Amaphilisi atshiyeneyo amanye amhlophe amanye njalo ayipink, amaphilisi la asendaweni evalekileyo lokhu kwenzelwa ukuthi engatshaywa ngumoya ngoba engacina engasasebenzi.

Esibhedlela kutholakala imithi etshiyeneyo. Ikhona imithi eyokwelapha isifuba, ikhona njalo eyokwelapha amakhanda abuhlungu. Imithi le iyabe isemabhodleleni avaliweyo.

Amabhokisi alemithi phakathi. Eminye imithi iyatholakala njalo ezigujini .Izigubhu lamabhokisi emithi kumele kuhlale endaweni ehlanzekileyo ukuze kungangeni amagcikwane.

Amaphilisi atshiyeneyo amanye alokuhlaza amanye alokumhlophe akhona njalo alithanga. Amaphilisi alapha izifo ezitshiyeneyo ayabe ebhaliwe.

Kukhona imithi etshiyeneyo etholakala ezibhedlela, eminye yakhona isemabhokisini alithanga. Imithi leyi ibhaliwe indlela okumele isetshenziswe ngayo.

Imithi kayisiyo yokwelapha abantu kuphela. Ikhona eyinye imithi eyenzelwe ukwelapha inyamazana ezifana lezinja, layo iyabe isemabhikisini avaliweyo.

Imithi etshiyeneyo etholakala emabhokisini abhaliweyo amabhokisi la ayabe ebhaliwe ukuthi imithi le ngeyokwelapha iphi imikhuhlane njalo ngethathwa ngabantu abangakanani.

Amaphilisi atshiyeneyo atholakala ezibhedlela amanye asemagabheni amanye njalo asebhokisini. Amaphilisi lawa abhaliwe ukuthi asebenza ukwelapha ziphi izifo.

Kulemithi etshiyeneyo etholakala esibhedlela. Imithi le eminye isemagabheni, eminye njalo isemabhokisini. Amabhokisi la ayabe ebhaliwe ukuthi imithi izebenza njani.

Imithi etshiyeneyo etholakala esibhedlela iyabe ivaliwe eminye iyabe isemagabheni eminye isemabhokisini iyabe ibhaliwe ukuthi isebenza ukwelapha ziphi izifo.

Imithi etshiyeneyo itholakala efamasi loba esibhedlela, imithi leyi iyabe ibhaliwe ukuthi isebenza njani lokuthi isetshenziswa ngabantu abanganani.

Amaphilisi asebhokisini amaphilisi lawa ngawo kwelapha izifo ezitshiyeneyo amaphilisi ahlala esebhokisini njalo evaliwe lokhu kwenzelwa ukuthi kungangeni amagcikwane angaphambanisa ukusebenza kwamaphilisi.

Ikhona imithi etshiyeneyo etholakala esibhedlela eyokwelapha izilonda eminye isemagabheni eyinye isemabhokisini amabhokisi lawa ayabe ebhaliwe ukuthi imithi isebenzani

Imithi ihlale endaweni epholileyo akufanelanga ihlale endaweni etshisa kakhulu ngoba iyonakala. Umuthi ungahlala endaweni etshisayo ucina ungasasebenzi kuhle.

Amaphilisi etshiyeneyo isemabhokisini amanye amhlophe amanye abomvu .Amaphilisi lawa abhaliwe ukuthi asebenza ukwelapha ziphi izifo. Ahlala endaweni eqandelelayo.

Imithi etholakala ezibhedlela eminye isemagabheni. Eminye njalo usemabhokisini. Kodwa yonke ibhaliwe ukuthi isebenza ukwelapha ziphi izifo. Njalo ihlala endaweni ehlanzekileyo.

Imithi eminengi etshiyeneyo etholakala esibhedlela ihlakala endaweni ehlanzekileyo njalo evalekileyo lokhu kwenzelwa ukuthi kungangeni amagcikwane lengcekeza engangcolisa imithi.

Imithi esemagabheni alezivalo eziyi blue, imithi leyi ibhaliwe ukuthi isebenza ukwelapha izifo ezinjani ibhaliwe njalo ukuthi ngeyokwelapha abantwana abangakanani.

Zinengi izinto zokwelapha izigulane, akhona amaphilisi, akhona njalo amajekiseni. Amajekiseni lawa ahlala endaweni eqandayo. Lokhu kwenzelwa ukuthi engawonakali.

Kulemithi etshiyeneyo etholakala ezibhedlela. Imithi leyi ihlala ivaliwe lokhu kwenzelwa ukuthi kungangeni amagcikwane angabangela ukuthi umuthi ungasebenzi ngendlela efaneleyo.

Amaphilizi asebenza kakhulu ukwelapha imikhuhlane efana lokukhwehlela , isisu loba abalomkhuhlane wegcikwane leHIV akhona amaphilizi abawaphiwayo.

Amaphilisi ahlala endaweni ehlanzekileyo njalo evalekileyo. Akhona amakhabothi esibhedlela lapho okuhlala khona amaphilisi . Amakhabothi lawa ahlala ehlanzekile.

Imithi etshiyeneyo etholakala ezibhedlela ikhona esemagabheni, ikhona esemabhokisini. Amabhokisi lamagabha lawa alemithi abhaliwe ukuthi imithi leyi isetshenziswe njani.

Ibhokisi elilithanga elibhalwe ngamabala abomvu .lbhokisi lilamaphilisi libhaliwe njalo ukuthi amaphilisi lawa ngawokwelapha izifo ezinjani.

Amaphilisi atshiyeneyo amhlophe lamnyama athokalala esibhedlela amaphilisi ahlala endaweni ehlanzekileyo lokhu kwenzela ukuthi angangeni amagcikwane loba igcekeza.

Imithi etholakala esibhedlela iyabe ibhaliwe ukuthi isebenza ukwenzani njalo esikhathini esinengi iyabe ifanekiswe into enjengayo lokhu kwenzelwa ukuthi kungaphambaniseki

Imithi etshiyeneyo etholakakala esibhedlela. Eminye iyabe isemagabheni. Eminye njalo iyabe isemabhokisini. Imithi leyi iyabe ibhaliwe ukuthi isebenza ukulapha izifo ziphi.

Amaphilisi atholakala emabhokisini njalo amanye ahlala emaphepheni ,ayabe evaliwe ngoba akumelanga etshaywe ngumoya engatshaywa ngumoya asasebenzi .

kulemithi etshiyeneyo etholakala e phamarcy imithi leyi ihlala ivaliwe lokhu kwenzelwa ukuthi kungangeni amagcikwane angafika aphambanise ukusebenza komuthi

Amaphilisi atholakala ezibhedlela atshiyene. Kukhona asemagabheni abomvu, kukhona njalo asemagabheni amhlophe. Amaphilisi lawa ayabe ebhaliwe ukuthi asebenza ukwelapha yiphi imikhuhlane.

Abantu bayaludinga usizo lokwelulekwa. Ngoba abantu bengahlala becabanga kakhulu inhlupheko, kuyenzeka ukuthi umuntu acine esehlanya.

Bakhona njalo abadinga usizo lwengqondo abantu abahlanyayo, akhona njalo amaphilisi abawaphiwayo ezibhedlela zabo lokhu kwenza ukuthi imikhumbulo yabo iphenduke.

Abantwana abacane bahlala besiya esibhedlela lokhu kwenzelwa ukuthi bathole usizo ukuthi babonakale ukuthi bakhula ngendlela efaneleyo yini.

Abantwana sebehamba ezikolweni ngezinqola zomlilo. Ziyabe zibhaliwe ukuthi "school bus". Okutshengisa ukuthi zimota ezithwala abantwana besikolo.

Abantu eskhathini esinengi nxa belimele abahambi esibhedlela. Kodwa abezempilakahle bagqugquzela ukuthi abantu bahambe esibhedlela ukwenzela ukuthi bathole usizo uluyaneleyo.

Abezempilakahle babhoda emphakathini bethwele amabhakane abhaliweyo. Bafundisa ngokwemikhuhlane ukuthi abantu bengazivikela njani lokuthi nxa sebelayo leyo mikhuhlane bahambe esibhedlela bathole usizo.

Esibhadlela abantwana abancane bayahanjiswa bafike bakhangele ukuthi bakhula njani. Nxa abantwana begula bayalaliswa esibhedlela, lonina uyabe ekhona

Abezempilakahle bafundisa umphakathi ngamabhakani atshiyeneyo kwesinye isikhathi bayabhala amabhakani afundisa ngemikhuhlane etshiyeneyo kwesinye isikhathi bahle bafake zona izithombe.

Abelaphi nxa beselapha izigulane, balezigqoko abazigqokayo ezibavikela ukuthi bangathathi imikhuhlane ezifana lama gulovisi lama mask.

Bakhona abantwana abahlutshwa yokuqubuka umzimba. Umntwana nxa equbuka umzimba uyahanjiswa esibhedlela. Ayethola imithi efaneleyo.

Imitshina etshiyeneyo etholakala ezibhedlela. Ikhona elamavili, ikhona njalo esebenza ngamagetsi. Imitshina le ilusizo kakhulu ezibhedlela.

Abantu bagula imikhuhlane etshiyeneyo. Bakhona abantu abalenyawo ezigobileyo abayizigoga. Bayanikwa inqola zokuhambisa ama wilitsheya.

Abezempilakahle babhoda emphakathini befundisa ngokwemikhuhlane ekhona. Bafundisa abantu ukuthi bangazivikela njani ukuthi bangathelelelani imikhuhlane leyi.

Abantwana abancane bayahanjiswa esibhedlela kokuphela. Lokhu kwenzelwa ukuthi oDokotela bababone ukuthi bakhula kuhle na. Kukhona okufakwa ezandleni okumhlophe okutshengisa ukuthi ingalo yomntwana ingakanani.

Abezempilakahle babhale amabhakane amanengi. Amabhakane lawa ayabe efanekiswe izithombe zabantu abagulayo imkhuhlane ethile, njalo kuyabe kubhaliwe ukuthi imikhuhlane leyo yelapheka njani

Odokotela nxa beselapha abantu bayabe begqoke ngendlela yokuthi bazivikelile bayagqoka ama mask bevale amakhala babuye njalo bagqoke amagilovisi

Ukhona umtshina osetshenziswa ngodokotela ukukhangela amehlo. Umtshina lo uyakhangeliswa elihlweni, udokotela ebesebona ngawo ukuthi ilihlo linjani.

Umongikazi welapha isigulane. Akhona amathuluzi asetshenziswayo nxa umuntu engafika esibhedlela egula. Bengakamuphi amaphilisi baqala bemhlole izinto ezifana labo BP, lokutshisa komzimba kanye lesisindo sakhe.

Abezempilakahle balazo izigqoko abazigqokayo nxa beselapha ,nxa begqoke izigqoko ezivala umzimba wonke lokhu kwenzelwa ukuthi bethathi imikhuhlane ezigulaneni.

Esibhedlela bakhona odokotela abakhangela indlebe. Balawo amathuluzi abawasebenzisayo nxa bekhangela umuntu obulawa yindlebe. Amathuluzi la atshiyene.

abezempilakahle baqoqozela omama ukuthi babise abantwana esibhedlela abantwana bahlala behlolwa ukuthi bakhula njani akumelanga beqe amajekiseni abo

Esibhedlela kutholakala izigulane labo dokotela onesi. Umuntu engahamba esibhedlela egula kakhulu ufika aphiwe umbheda ebesehlala khona esibhedlela aze asile.

Esibhedlela ikhona imithi ehlala endaweni eqandayo, imithi le ehlala emafirijini, ingahlala phandle iyonakala, izibhedlela zilamafiriji, amafiriji asebenza ngamagetsi.

Odokotela abagqoke ezimhlophe bahleli phansi abanye bamile. Basebenzisa amakhompiyutha. Ezibhedlela sebesebenza kakhulu amakhompiyutha akusekho kakhulu okokubhala ngezandla.

Imithi etshiyeneyo otholakala emakhemesi ikhona imithi yokwepha amehlo. Imithi le iyabe ifanekiswe yona amehlo ibhaliwe njalo ukuthi isebenza njani.

Ekhemisi kutholakala imithi etshiyeneyo, akhona amaphilisi. Imithi le ihlala endaweni ehlanzekileyo. Lokhu kwenzelwa ukuthi kungangeni amagcikwane angangcolisa imithi.

Emakhemisi kutholakala imithi etshiyeneyo. Abantu abasebenza emakhemisi bakufundela ukusebenza khona. Lokhu kwenzelwa ukuthi izigulane zinganikwa imithi engayisiyo.

Imithi etshiyeneyo etholakala e khemisi ikhona imithi esemabhokisini ikhona eminye njalo esemagabheni imithi le ibhaliwe ukuthi isebenza ukwelapha ziphi izifo.

Ekhemisi kutholakala imithi etshiyeneyo. Ikhona imithi esmabhodleleni. Ikhona njalo esemabhokisini. mithi le iyabe ibhaliwe ukuthi isebenza ukwelapha ziphi izifo.

Amagabha emithi atshiyeneyo iyatholakala njalo imithi eyelapha izifo ezitshiyeneyo esibhedlela, imithi le iyabe isendaweni eqandelelayo ngoba imithi ingahlala endaweni etshisayo iyawonakala .

Emakhemisi kutholakala imithi eminengi etshiyeneyo. Ikhona imithi esebenza ukwelapha izifo ezitshiyeneyo. Imithi le ihlala ivaliwe yenzelwa amagcikwane.

Ezibhedlela zikhona izimota ezithwala izigulane ezibizwa ngokuthi ngama Ambulance. Zikhona njalo ezithwala amaphilisi, njalo lezo zimota zihlala khona ezibhedlela.

Emakhemesi kutholakala imithi etshiyeneyo. Imithile isebenza ukwelapha izifo ezifana lesifuba, amakhanda abuhlungu kanye lenyawo.

ekhemesi kutholakala imithi etshiyeneyo kuyatholakala njalo ukudla okunikwa abantwana abancane lemithi yokwesula abantwana

Itshiyene imithi etholakala ekhemisi, ikhona esemabhokisini ikhona njalo esemagabheni. Amabhokisi lawa ayabe ebhaliwe ukuthi imithi le isebenza njani

Ekhemisi kulamabhokisi atshiyeneyo alemithi. Amabhokisi lawa abhaliwe ukuthi imithi isebenza ukwelapha ziphi izifo. Abhaliwe njalo ukuthi ngawabantu abaleminyaka emingaki.

Ekhemisi kutholakala imithi etshiyeneyo eyelapha izifo ezitshiyeneyo. Kuhlala kuqandelela eKhemisi njalo kuhlanzekile, ngoba imithi ithanda indawo eqandelelayo.

Amaphilisi atholakala efamasi ayabe ebhaliwe ukuthi ngakwelapha yiphi imikhuhlane. Amaphilisi lawa njalo ahlala evaliwe njalo esendaweni eqandelelayo.

Emapharmacy kutholakala amaphilisi atshiyeneyo. Akhona awokwelapha isifuba. Akhona njalo awokwelapha isisu. Wonke amaphilisi asepharmacy, ayabe ebhaliwe, ukuthi asebenza ukwelalapha ziphi izifo.

Emafamasi kutholakala imithi etshiyeneyo lemithi yesintu njalo isitholakala emafamasi, bakhona asebeyenza imithi yesintu iyethengiswa khonale, kuhlala kuhlanzekile efamasi.

Amapills atholakala ekhemisi atshiyene ayabe ebhaliwe ngokuthi ayelaphani ahlala endaweni eyabe ihlanzikile njalo eqandelelayo lokhu kwenzela ukuthi ingawonakali

Efamasi yindawo lapho okuhlala khona amaphilisi bakhona abasebenza khona efamasi bakufundela bona abasebenza khonangale lokhu kwenzelwa ukuthi benganiki izigulane amaphilisi angayisiwo.

Emafamasi kulemithi etshiyeneyo. Ikhona esemabhokisini abomvu, ikhona njalo esemabhokisini amhlophe. Imithi leyi iyabe ibhaliwe ukuthi iyasebenza ukwelapha ziphi izifo.

Abezempilakahle babhoda ebantwini behamba bethwele izikhali zabo behamba behlola abantu igazi ukuze babone kuthi linjani.

abazempilakahle babhoda ebantwini behamba befundisa abantu ngokwe mikhuhlane etshiyeneyo labo abafundiswayo bayabe behlezi phansi belalele nxa belemibuzo bayabuza bancediswe

Abezempilakahle babhoda emphakathini befundisa ngemikhuhlane etshiyeneyo bayabe befundisa abantu bengazivikela njani ukuze bangayitholi leyi mkhuhlane.

Abezempilakahle babhoda emphakathini befundisa ngemikhuhlane ekhona efana leHIV/ AIDS. Bayabe bebafundisa njalo indlela okumele bazivikele ngayo emikhuhlaneni.

Abezempilakahle babhoda emphakathini befundisa ngokwemikhuhlane ekhona bayabe belawo amabhakane abhaliweyo amabhakane lawa ngabancedisa ukuthi bafundise kuhle umphakathi ngokwemikhuhlane.

Abazempilakahle babhoda emphakathini befundisa ngokwe mkhuhlane etshiyeneyo bayabe belawo ama bhakane abancedisa ukuthi bafundise izigulane

Abezempilakahle bayabhoda emphakathini befundisa ngokwemkhuhlane ekhona. Bayabe bewathwele amathuluzi abo abawasebenzisa ukuhlola izigulane iBP.

Abezimpilakahle babhoda emphakathini befundisa ngokwemikhuhlane ekhona bayabe befundisa indlela abantu abangazivikela ngayo emikhuhlaneni llokuthi nxa sebelayo imikhuhlane le bengasabi ukuya esibhedlela

Abezempilakahle babhoda emphakathini, befundisa ngendlela abantu abangazivikela ngayo emikhuhlaneni etshiyeneyo. Bayabe benayo njalo imitshini yokuhlola imikhuhlane enjengabo Bp.

Abezempilakahle bavame ukubiza umphakathi bawufundise ikakhulu nxa kulomkhuhlane omutsha oyabe ufikile endaweni. Bayabe befundisa kakhulu indlela yokuzivikela emkhuhlaneni.

Abezempilakahle bayabhala amabhakane amanengi atshiyeneyo emabhakaneni lawa kuyabe kulemifanekiso yemithi loba izigulane bayabe bechasisa ngokwemikhuhlane etshiyeneyo.

Abezempilakahle babhoda emphakathini befundisa ngokwemikhuhlane etshiyeneyo. Bayabe beiawo amathuluzi okuhlola imikhuhlane etshiyeneyo, abahamba bewathwele.

Abezempilakahle bayabhala amabhakani besebebhoda ebantwini behamba bebafundisa ngokwemikhuhlane ekhona. Bayabe befundisa indlela abantu abangazivikela ngayo emikhuhlaneni.

Abezempilakahle babhoda ebantwini befundisa ngokwemikhuhlane ekhona bayabe bethwele amathuluzi abo lemitshina yabo besenzela ukuthi abafuna ukwelatshwa behle bebalaphe

Abezempilakahle babhoda emphakathini befundisa ngokwemikhuhlane etshiyeneyo bayabe befundisa abantu ukuthi bengazivikela njani emikhuhlaneni etshiyeneyo bebanika njalo imithi yokuzivikela

Abezempikahle babhoda emphakathini befundisa ngokwemkhuhlane ekhona , bafundisa abantu indlela abangazivikela ngayo emikhuhlaneni eyabe ikhona

Abazempilakahle bayabhoda emphathini befundisa . Bayabe bethwele njalo amathuluzi abo okuhlola imikuhlane efana labo "BP' lngeminye imikhuhlane yetshukela Lokhu kulusizo kakhulu.

Abezempilakahle babiza abantu bezoba fundisa ngemikhuhlane ekhona , lokhu kwenzelwa ukuthi abantu babe lolwazi olwaneleyo ukuthi bazivikela njani emikhuhlaneni eyabe ikhona.

Abezempilakahle babhoda emphakathini befundisa ngemikhuhlane etshiyeneyo. Bayabafundisa abantu ukuthi kumele bazivikele njani ukuze bengatholi imikhuhlane etshiyeneyo.

Abezempilakahle bayabhoda ebantwini bebafundisa ngemikhuhlane ekhona bayabe bethwele amathuluzi njalo afana lamathuluzi okuhlola igazi loba amathuluzi okuhlola iBP

Amathulusi amhlophe eyinye ilokuyibhulu eyinye ilokuyiphinki ekucineni , amathulusi la asebenza , ikhona ithulusi esebenza ukukhangela.

Omama abazithweleyo bayahlolwa esibhedlela, bayahlolwa imikhuhlane etholakala ecansini. Lokhu kwenzelwa ukuthi nxa imikhuhlane leyi belayo, bahle bavikelwe bengakatheleli abantwana.

Abezempilakahle bayafundisa umphakathi ngokwemkhuhlane etshiyeneyo ethelelwana ecansini. Bayagqugquzela ukuthi bazivikele nxa besiya emacansini

Abantwana besikolo banikwa amphenzi. Zikhona inhlelo ezikahulumende, ezinye ezizimele zodwa ezinceda abantwana lama- pads.

Omama abazithweleyo bahlala behamba esibhedlela besiyahlolwa. Bafika bafundiswe esibhedlela ngemikhuhlane etholakala encansini lokuthi bangazivikela njani.

Abezempilakahle bayafundisa kakhulu abatsha bebafundisa ngobungozi bemikhuhlane etholalakala emacansini. Imikhuhlane efana lengculaza lemvukuzane yesibeletho

Abezempilakahle bayafundisa ngokwemkhuhlane ethelelwana ecansini. Bayafundisa umphakathi ukuthi ungazivikela njani lobungozi bemikhuhlane etholakala emacansini

Abezimpilakahle bafundisa umphakathi ngokwemikhuhlane ethelelwana ecansini. Bayagqugquzela kakhulu ukuthi abantu bazivikele nxa besiya emacansini, ukwenzela ukuthi kungamemetheki imikhuhlane

Abezempilakahle bafundisa umphakathi ngokwemikhuhlane ethelelwana emacansini. Bayabafundisa ngendlela abangazivikela ngayo, ukuthi bangatholi imikhuhlane. Nxa besiya emacansini.

Abezimpilakahle bayafundisa umphakathi ngokwemikhuhlane etshiyelanwa ecansini imikhuhlane leyi iyavikeleka zikhona izinto zokuyivikela nxa besiya emacansini .

Omama ababelethileyo bayafundiswa indlela okumele baziphathe ngayo besangabadlezane kanye labantwana. Bayafundiswa kakhulu ngemikhuhlane ethelelwana emacansini.

Abezempilakahle bafundisa abantwana besikolo ngokwemikhuhlane ethelelwana emacansini babakhuthaza kakhulu ukuthi bengayenzi into zemacansini besasebancane.

Akhona amathulisi esibhedlela asenza ukuhlola imikhuhlane efana lemikhuhlane yegcikwane igcikwane ngumkhuhlane we HIV othelelwana emancasini

Abezempilakahle bakhuthaza abantu ukuthi bahambe esibhedlela bayehlolwa imikhuhlane ethelelwana ecansini ngoba imikhuhlane le esikhathini esinengi ayivheli, ikakhulu ebantwini abangomama.

abezempilakahle bafundisa umphakathi ngemikhuhlane ethelelwana ngasese bebafundisa njalo ukuthi begcine njani izitho zabo ukuze bengatholi imikhuhlane

Abezempilakahle babhoda benika umphakathi amakhondomu ukwezela ukuthi bazivkele nxa kusiya emacansini lokhu kuzavikela abantu ukuthi bengatholi umkhuhlane otholakala emacansini.

abezempilakahle bafundisa abasakhulayo ngemikhuhlane ethelelwana emacansini imikhuhlane ethelelwana emacansini iyingozi kakhulu ngoba ma ingalatshwanga masinyane ingabangela ukuthi umuntu engatholi inzalo

Umuntu angalimala nxa besemidlalweni bayabe bekhona abanika usizo lokuqala. Bayabe belemithi yokurabha kanye leyokusipureya.

Kuqakathekile ukuthi umuntu azelule umzimba , umuntu ohlala eselula umzimba kandisanga ukubanjwa yimikhuhlane ngoba amasotsha akhe omzimba ahlala eqinile .

Akhona amathuluzi atholakala ezibhedlela amanye ngasebenzisa amagetsi amanje njalo kasebenzisi magetsi amathuluzi la alusizo olukhulu.

Abezempilakahle bakhuthaza abantu ukuthi bayelule, ukwelula imizimba kuqakathekile ngoba kuphungula amafutha emzimbeni. Amafutha amanengi emzimbeni abangela imikhuhlane.

Abezimpilakahle bafundisa umphakathi ngokuqakatheka kokwelula umzimba. Bagqugquzela abantu ukuthi bahlale bezelula imizimba. Lokhu kubavikela imikhuhlane etshiyeneyo.

Amanzi aqakathekile kakhulu emzimbeni umuntu kumele anathe amanzi amanengi ikakhulu nxa kutshisa ngoba amanzi ayabe ephumile nxa umuntu eginqa

Abayenza imidlalo yokudlala amabhola kwesinye isikhathi kuyabakhona ingozi balimale. Abantu laba nxa bengalimala lukhona usizo abalutholayo bengakahanjiswa esibhedlela.

Amanzi ayimpilo abantu bayagqugquzelwa ukuthi banathe amanzi ahlanzekileyo, amanzi enza umzimba uhlale uhlambulukile.

Imithi etshiyeneyo. Ikhona imithi esetshenziswa ukwelapha abantu abalimeleyo emidlalweni. Umuntu angalimala edlala uyabhanditshwa ngebhanditshi .

Abezempilakahle bakhuthaza abantu ukuthi bayelule imzimba. Imzimba ungayelula ngokugida, loba ngokudlala ibhola loba ngokugijima. Kuqakathekile ukwelula imizimba

Abezempilakahle bagqugquzela abantu ukuthi banathe amanzi eneleyo. Amanzi aqakathekile kakhulu emzimbeni ngoba ayaphindezela igazi ayenza njalo ukuthi ijwabu lomuntu licazimule.

Abezempilakahle bakhuthaza kakhulu ukuthi abantu beyelule imizimba. Abantu nxa belimele beselule imizimba bayaphiwa imithi yokurabha leyokunatha ukwenzela ukuthi beyehlise ubuhlungu lokuthi bephole.

imitshina eminengi etholakala esibhedlela ikhona emhlophe engama computer imitshina le isetshenziswa ukubhala bayabe bebhala amabizo ezigulane lokunye okuqakathekileyo

Ithuluzi elisebenza ukukhangela iBP, ithulizi leli liyafakwa engalweni. Lona lizabhala emtshineni walo laphana ukuthi igazi ligijima okungakanani.

Imitshina etshiyeneyo esetshenziswa ngodokotela esibhedlela, eminye yakhona isebenza ngama getsi ,imitshina leyi eminengi ilamaviri iyafuqwa.

Imitshina lamathuluzi amanengi asetshenziswa esibhedlela. Ayimibala loba imihlobo etshiyeneyo, njalo asebenza ukulapha izifo ezitshiyeneyo.

Odokotela sebesebenzisa kakhulu amakhompuyutha. Abasabhali emabhukwini lokhu kulusizo kakhulu ngoba into esekhomputheni ihlala ikhona. Ibhuku lingalahleka.

Imithi yesintu itholakala egangeni, ikhona njalo eminye etholakala emasimini. Iyelapha izifo ezitshiyeneyo Emadolobheni iyatholakala kodwa iyabe isithengiswa.

Abantu bagula izifo ezitshiyeneyo yikho kuqakathekile ukuthi abantu bafundiswe ngokwe mithi yesintu ngoba itholakala lula.

Imithi yesintu iyatholakala endaweni ezitshiyeneyo. Zikhona izihlahla ezilamahlamvu alaphayo. Amahlamvu omphane ayalapha kakhulu.

Imithi yesintu ivame kakhulu ukutholakala egangeni. Iyalapha izifo ezitshiyeneyo ikhona eyelapha izifo ezifana lemvukuzane loba isisu.

Imithi yesintu eluhlaza. Imithi le isetshenziswa ukwelapha isifuba. Ungathatha amahlamvu esihlahla selemoni uwabilise ufake itshukela ubusunatha kuyalapha isifuba.

Imithi yesintu ehlukeneyo .Ikhona etholakala egangeni .Ikhona njalo etholakala emasimini . Imithi le iyelapha izifo ezitshiyeneyo .Emadolobheni sebeyithengisa imithi yesintu.

Imithi yesintu yelapha imikhuhlane etshiyeneyo. Ikhona imithi yesintu eyelapha imikhuhlane efana lemvukuzane, inyawo lekhanda.

Imithi yesintu iyazimilela endaweni ezitshiyeneyo ikhona imithi yesintu efana lesihaqa. Imithi leyi ilapha kakhulu inyongo lesisu esibuhlungu.

Imithi yesintu enjengabo aloe vera, isithathwa ilungiswe eminye isiyenza amafutha okugcoba. Abanye njalo benza ngayo ialoe vera, amasepa okugeza.

Imithi yesintu efana le Aloe Vera isisebenza kakhulu ukwenza imithi yokugeza inwele, loba amafutha okugcoba.l Aloe Vera iyafakwa njalo emanzini kunathiswe izifuyo.

Abantu abazi imithi yesintu eyelaphayo kuqakathekile ukuthi bafundise abanye ukuthi iyelapha ziphi izifo njalo ilungiswa njani lokhu kunganceda kakhulu

Imithi etshiyeneyo, isitholakala imithi yesintu emakhemisi ithengiswa, iyabe ibhaliwe ukuthi isebenza ukwelapha ziphi izifo.

Imithi yesintu etshiyeneyo ilapha izifo ezitshiyeneyo. Abantu bayahamba egangeni bayogamula izihlahla. Ezinye izihlala kwelapha impande, kwezinye kwelapha amahlamvu.

Imithi yesintu abantu nxa begula esikhathini esinengi abahambi esibhedlela ikakhulu nxa bebulawa yimkhuhlane efana lokukhwehlela bayabilisa amalemoni lamajinja banathe.

Imithi yesintu itholakala endaweni ezitshiyeneyo ikhona etholakala egangeni ikhona njalo ezimilelayo ekhaya imithi le yelapha izifo ezehlukeneyo.

Umuntu nxa elunywa loba elimele kumele ahambe eSibhedlela ,kuyebonwa ukuthi ubulawa kiyini ,ikhona njalo imithi yesintu esebenza ukwelapha izifo ezinjalo

Imithi yesintu isitholakala layo emakhemisi. Iyabe ilungiswe yafakwa emabhodleleni. Abanye bayifaka emabhodleleni edobi besebebhala ukuthi isebenza ukwelaphani.

Imithi yesintu etshiyeneyo. Ikhona imithi eyelapha isifuba ikhona njalo eyelapha imikhuhlane efana lemvukuzane. Imithi leyi iyathengiswa ikakhulu emadolobheni.

Kuqakathekile ukuthi nxa umuntu egula athole imithi yokumelapha. Ikhona imithi yesintu eyelapha izifo ezifana lemvukuzane amaqolo abuhlungu lezisu

Izihlahla ezinengi ezitholakala egangeni ziyimithi yokwelapha izifo ezitshiyeneyo. zikhona ezelapha isifuba loba amakhanda abuhlungu.

Imithi yesintu itshiyene njalo yelapha izifo ezitshiyeneyo. Ikhona eyelapha imikhuhlane efana lemikhuhlane yesisu, inyawo ezibuhlungu kanye lemvukuzane.

Imithi yesinti efana labo"Aloe vera" isisetshenziswa ukwenza into ezitshiyeneyo. Usukhona umuthi oyenzwe nge"Aloe vera" ogcotshwa inwele.

Imithi yesintu isebenza ukwelapha imikhuhlane etshiyeneyo. Ikhona imithi yesintu esebenza ukwelapha imikhuhlane efana lemvukuzane, isisu loba ikhanda.

Imithi yesiNtu etshiyeneyo eminye iluhlaza eminye njalo ilithanga. Imithi le iyelapha kakhulu isifuba ikhona njalo eyelapha izisu esibuhlungu loba ikhanda.

Imithi etshiyeneyo eyesintu isitholakala emakhimisi ethengiswa, imithi le iyabe ibhaliwe ukuthi ilapha ziphi izifo.

Imithi yesintu isitholakala emafamasi. Iyabe ibhaliwe ukuthi isebenza ukwenzani. Abanye bathatha I alovera bayenze amafutha okugcoba umlomo. Abanye njalo amasepa.

Imithi yesintu ilula kakhulu ukuyisebenzisa . Imithi yesintu iyatholakal egangeni eminye njalo iyazimilela emasimini. Ikhona esebenza ukwelapha isifuba.

Imithi yesintu, ikhona imithi yesintu etholakala egangeni, ibuye ibekhona njalo eminye etholakala emasimini. Imithi le isebenza ukwelapha izifo ezitshiyeneyo.

imithi yesintu etshiyeneyo ikhona imithi eyesintu eyelapha izifo ezifana lemvukuzana ikhona njalo imithi yesintu efana lentolwane lomgugudu okulapha iqolo

Imithi yesintu itshiyene imithi yesintu itholakala ezihlahleni ezikhathini ezinengi, kuyathathwa impande, amahlamvu loba amaxolo ezihlahla.

Imithi yesintu itholakala egangeni eskhathini esinengi , imithi le yelapha izifo ezitshiyetshiyeneyo , ikhona elapha izisu , izifuba kanye lamaqolo

Imithi yesintu yelapha izinto ezitshiyeneyo. Isitholakala njalo emakhemisi ithengiswa . Iyabe ibhaliwe ukuthi ngeyokwelapha ziphi izifo.

Kuqakathekile ukuthi umuntu abe yazi imithi yesintu ngoba itholakala lula njalo esikhathini esinengi iyelapha kakhulu.

Imithi yesintu yelapha izifo ezitshiyeneyo. Ikhona imithi yesintu eyelapha izifo ezifana lemvukuzani, isisu esibuhlungu kanye lamaqolo.

Imithi yesintu itshiyene. Ikhona imithi yesintu eluhlaza engamahlamvu. Ikhona njalo ezimpande. Ikhona imithi efana lezihaqa. Isihaqa selapha kakhulu inyongo.

Imithi yesintu itholakala endaweni ezitshiyeneyo. Ikhona imithi yesintu egejwa phansi, ezinye izihlahla kusebenza impande ikanti ezinye kusebenza amahlamvu noma amaxolo.

Abantu babulawa yizifo ezitshiyeneyo. Abanye bayazelapha lezizifo ngemithi yesintu abanye ngabathenga eyakulezinsuku.

Imithi yesintu etshiyeneyo, ikhona imithi yesintu etholakala egangeni ikhona njalo eminye etholakala emasimini. Imithi le iyelapha izifo ezitshiyeneyo ezifana lemvukuzane.

Imithi yesintu yelapha izifo ezitshiyeneyo. Ikhona imithi yesintu eyelapha imvukuzane. Ikhona njalo eyelapha izisu ezibuhlungu loba amehlo.

Umuthi wesintu osebenza ukwelapha ezitshiyeneyo ikhona imithi yesintu efana lemigugudu intolwani isebenza kakhulu ukwelapha amaqolo

Nxa ungahamba esibhedlela ugula ufika uphiwe imithi etshiyeneyo eyokwelapha isifo sonaleso ikhona njalo imithi yesintu layo eyelapha izifo ezifana lezisu ezibuhlungu.

Imithi yesintu etshiyeneyo iyatholakala . Esikhathi esinengi itholakala endaweni ezisemsphandleni eminengi yakhona kusebenza impande zakhona yizo ezelaphayo.

Imithi yesintu etshiyeneyo etholakala egangeni. Eminye iluhlaza, iminye njalo ilithanga. Abelaphi bayahamba bayedinga imithi leyi egangeni, bayilungise, bayifake emagambeni, abanye bayayithenga.

Imithi yesintu eminengi iyelapha imvukuzane. Ikhona njalo eyelapha isilumo, lesisu ngamaxolo. Intolwane lomgugudu yimithi ejwayelekileyo eyelapha iqolo.

Imithi yesintu etshiyeneyo, iyelapha njalo izifo ezitshiyeneyo, ikhona imithi yesintu eyelapha iqolo, umgugudu lentolwane yimithi ejayelekileyo eyelapha iqolo.

Imithi yesintu efana lomuthi wephane iphani liyasebenza kakhulu kuthatwha amahlamvu alo agigwe abe sexhwathiswa anathwa ngumuntu olenhliziyo etshaya kakhulu.

Imithi yesintu itshiyene ikhona emila egangeni ikhona njalo emila emasimini imithi le ilapha izifo ezitshiyeneyo kukhona eyelapha izifo ezithelwana ngasese.

Imithi yesintu itshiyene ikhona imithi yesintu lapho okusetsenziswa khona amaxolo ikhona njalo eminye okuthathwa impande loba amahlamvu iyelapha izifo ezitshiyeneyo